<hesitation> %hu

oon service holko woni ligey makko

maa taw ko ndema tan par ce que min njiyii ma a arino gay

ma dañ bo para* kulle

<clears throat> e to banggal makkari o

<clears throat> chenille et légionnaire ko oon heewi bonnude e makkaari holko woni chenille e légionnaire

kono so mi faamii no feewi so taw nguilngu nguu ene woodi so taw bo para* ko tokosel <hesitation> hokoo tagi omo bonna oon waktu tawa ndeen ko tokosel ne

oon woni eeraango

wiide eno wodi te ko o bonnoowo <breath> mais kanko ko wiyetee bo para* oon chenille légionnaire oo e holno <hesitation> <clears throat> kanko ngilngu nguu holno ngu wayi holno o ngu wayi

mala

ko o oolo ko o oolo eeyi

ko oolo oo aywa

Dj Kane a jaaraama <hesitation> haa hannde Tamsir e maa min ngartu e yeewtere ndee ngilngu nguu kanngu hol ndemanteeri ngu heewi bonnude

%um <hesitation> <hesitation> <hesitation> céréal

ko fof ngu rewi kanngu kay ko yo ngu ñaam ngu haara

<clears throat> <hesitation> jooni noon holto ndemanteeri ndii waawata tolnaade haa bonannde maggu naata e mayri